Nyɔnu tsitsi ɖeka dze klo ɖe flawa gbɔ. Edo asiwu grin eye wo le flawa ɖe asi. Ɖe ŋutsuvi ɖeka nyɔnuvi ɖeka le egbɔ. Ŋutsuvia hã do asiwui. Flawa flawagba ame ene le wo gbɔ. Wɔme eve le gbemumu eye ame eve le yibɔ.

Nuɖuɖu le agba me. Abladzotɔtɔ, ayi, mɔlutɔtɔ, kokolatɔtɔ, makaɖoni, abla, koklozi hã le eme.

Ame ame atɔ tsitre ɖe petrodzraƒe ƒe ŋkume. Nyɔnu tsitsi ame eve kple ɖevi ame etɔ̃. Nyɔnu tsitsi ɖeka do awu amakpaɖiɖi wo le ɖɔba yibɔ ɖe asi kple bagi ɖe asi. Ŋutsu ŋutsuvi ɖevia do awu ʋi.

Ŋutsu woametɔ̃ le atsitre. Woameve lé gakpo ɖe asi. Ɖeka do asiwu dzĩĩĩ eye wòɖɔ kuku ʋi. Ɖeka hã ɖo asiwu ʋi eye wòɖɔ kuku ʋi amakpe ama